Ndiyo nindeeba omushaija ari ha rubaju rwa enyanja ariyo nagezaho okujuba ebyenyanja ha rubaju rwa enyanja hariyo emiti emirungi haza buka nibusheshashesha omusana guriho nigutandika kurugayo

Ndiho nindeeba abantu bashatu barimu nibacwa amajaani, amajaani aga nibacwa amapapa, amapapa aga bagatwara bagata omu kyoma kigyezaho kugateera harugamu amajaani agu turikunywa

Nindeba abana bariyo nibatagurira bajwire empare zikutukura baine nebintu ebibesibire ahamutwe noshwa ni nkamapapa g'ebinyonyi, bariho nibagyezaho kutagurira.

Ndiho nindeeba oruguuto, oruguuto oru rurimu erangi erikwera erikumanyisa ngu abantu baba nibantambura baine kumanya ahi baine kukoma emotoka egi nekoma aha, endiijo nekoma orubaju oru etakarugayo ekaza omukarayirini akatari kaayo.

Ndiho nindeeba ndiho nindeeba eki bakweta ngu n'ebitara oba ebitara, ebitara ebi neby'ebiti byakare ebi twabire tukozesa tukuteekamu oburo twamara kugyesa bwamara kwoma tukiteekamu oburo ninga tutekamu ebicoori aharubaju rwabyo hariho enkooko

Ndiho nindeeba omukazi, omukazi ayekomire ekitambaara ajwaire garubindi ari omukatare aruho nagyezaho kuguza ebintu byeye haruho mukene haruho enyaanya haruho nebintu byingi.

Ndiho nindeeba obujuma bw'obwani buri aha kibakweta ngu n'entaara ogu omwaani bagushuubura baihamu obutima obw'omunda babukaranga nibwo bayanika aha ntaara

Ndiho nindeeba enju, enju egi eri ahansi y'omugongo omumaisho obuseeri bwayo hariyo enyanja ahansi yayo hariho emitumba yokutekamu ebitokye.

Ndiho nindeeba akaana kakwatsire esiimu egi empango kariyo nigagyezaho kureeba kunuya nikamugira kati iwe esiimu nanye egi nigyenda kandi kari enyuma yaako nikagira ngu uhuum ngu nogibaasa

Nindeeba omushaija akwatsire akenyanja ariho nakaregyeza arikworeka ngu yakiha omunyanja egyo kakiriho na n'akahuuzi akakwatise akuyakoresa kikiiha omu maizi

Ndiho nindeeba enturegye ishatu ziri ahagati y'ekishaaka aha rubanju rwazo hariho obuti n'obunyaatsi burungi

Ndiho nindeeba abashaija babiri omwe ashitami ariho nareeba omurubaju ondiijo ayemeriire akwatsire akasimu akasimu ariho nakanyiga nikirebeka haine owarikwenda nkokuterera

Ndiho nindeeba eki bakweta embogo, embogo ezi n'embogo ina kwonka obuziba ina ezimwe ziri aharubaju zagyenzire ezindi ziriho nizigyezaho kurwana ibiri nizo ziriyo nizirwana ezindi ziriyo nizitambura

Ndiho nindeeba enjojo enjojo nimpango munonga eriyo nereeba omubinyatsi ahagati omukishaka ebishaka ebi eteireyo omunwa omunwa nikimanyisa eriyo nezingayo ebiti ebyerabaase kurya ekeiguta

Ndiho nindeeba akamotooka, akamotooka aka kaine enkooko, buri nkooko zaine akashegye kazo, noreeba hariho akashegye kamwe, bubiire, bushantu buna, enyima yaako hariho omushaija ariho nareeba abakubaasa kuba nibenda enkooko

Ndiho nindeeba akayanja akakye ndiho ninkareebera ahaiguru hare omurubaju hetoroirwemu emiti ndero ko kari ahansi omurubaju harimu kobushozi shozi